Lugo lwa nte. Olugo lw'ente luliku n'abaayi, abaayi bali kwaaya ente. Kumbali kuliku emiti egya kiragala. Enhuma eliyo amaka. Ghaligho n'akadhomola.

Bano bali kwemba. Bali kwemba basimbye line bwebakuba mungalo. Abakazi bali kuba engoma. Bali kukuba engoma, bayambaile, bayambaile ebintu ebya kisiitaka, nh'emidhoozi, emidhoozi egya, nh'emidhoozi egya kiragala.

Abasaadha bali mulyaato tibambaire ngoye. Bagemye emilagho debeeta enkasi emilagho. Bagemye enkasi bali mumaato munhaandha. Tibambaire ngoye.

Ghanho ghaligho amaggi abiri, ghabaagho nhanha, ghabaagho fakedho, ghabaagho kamulali, ghabaagho akaso, obutungulu nhikinhula.

Amatooke ga kiragala, galina eminhwe. Kuliku nh'obuntu obukola eitooke. Kuliku obuntu obukola eitooke, ate nga ga kiragala.

Omusaadha, omuvubuka agemye eisimu. Omuvubuka agemye eisimu einhenhe ali kunhiga

Kumbali kumbali oluguudo lulimu ghagati. Kumbali kuliku eisubi nga lya kiragala. N'emiti kumbali kuliku n'emiti egy'amasanhalaze ebili, n'omuti ogwa kiragala.

Ghano ghaliwo, ghano kibuga mulimu abantu mwabamu emiti gya kiragala, mwabamu ekipande mwabamu omusaadha ayasaime, alina amaiso akanwire amaiso, yawanika ne ngalo, ayambaire olugoye lwa....

Abaana bava maadhi omughala nho mulenzi, omulenzi agemereire egaali ali silingisa, omughala alikusindhika. Bali mubigere bava maadhi.

Muno no muba endhoki, babyeta bikambala. Ebikambala ebye ndhoki. Endhoki mwe diba, mwedhizalila ebyo byebeta ebikambala ebye ndhoki

Omukazi ali kuseka agemye eibuga amabuga agandhi agateire wambali. Omukazi agemye eibuga, agemye eibuga ilala. Amabuga agandi agateire kumbali

Omusaadha atyaime kumbali okw'enhandha. Atyaime ku mabaale. Agemye akati ali kusudiyamu. N'ensozi dhirimu.

Endhuki egwire, endhuki egwire kukyimuli kyakyenvu. Endhuki endhuki egwire kukyimuli, endhuki egwire kukyimuli kyakyenvu.

Ghano ghaliwo amasepiki , ghaliwo akatindiriro ghabawo ebikkoppo ghabagho amasowani ekijikko ebidomola. Ghaliwo, ghabawo ebidomolo amasepiki ne binika no buuso ne bidomola. Kumbali wale waliwo amapiki. Piki eryawo

Wano waliwo ekinoni kirina omunwa muwanvu nga era munene. Wabawo ekinoni kiri mukala, ekinoni kiri....ekinoni kifanana. Ekinoni kirugavu, kirina magulu mawanvu